Abantwana abancane abasesikolo abakhanya belemi nyaka engaphansi kwemihlanu bahlezi phansi sebanatha itiye seba fundiswa ukuthi balesikhathi sokunatha itiye..

Isikolo sabafundi abancane, abangabe bengaphansi kweminyaka eyisithupha, bahlezi ndawonye befundiswa ngababalisi. Bayakhanya ukuthi sokuyiskhathi sokuthi bafunde hayi-khona esokudlala.

Abantwana abancani abangabe beleminyaka engaphansi kwemihlanu. Abancediswa ngumbalisi wayo khanyangani yisikhathi sokudla bonke sebehlezi phansi bephiwa ukudla ngamunye ngamunye.

ababalisi ababili badlala labantwana besikolo okutsheniselayo ukuthi leyi indawo abantwana balaso isikhathi sokufunda baphinde babe lesikhathi sokudlala esokunanabula imizimba yabo bedlala

Umbalisi omi phambi kwabantwana abancane abangaba ngaphansi kweminyaka eyisikhombisa. Uyabafundisa into ezihlukeneyo. Bonke bathwele amagwaliba okutshengisela ukuthi akukhulumayo ngokubhaliweyo kulawo magwaliba.

Abantwana besikolo abadlalayo lababalisi babo, lesi yisikhathi sokuthi bedlale ukuze bebonakale ukuthi imizimba yabo iyenelisa Na ukutshibilika kanye lezinye izinto eziqakathekileyo.

Umduli obhalwe ngumbalisi. Umbalisi ubhale inombolo, kusobala ukuthi ubefundisa abantwana mayelana lenombolo ukuthi beze bebekwazi ukubala inombolo.

Ibhakane elisesikolo sabantwana elitshengisela lapho izivakatshi ezingafika zime khona lemota zabo. Indawo leyi iyabe isenzela ukuthi izivakatshi nxa zifika zingasweli ukuthi imota zabo bezifake ngaphi.

Iwashi eliyenzwe ngumfundi ukuze akwanise ukubakwazi ukubala isikhathi, iwashi leli liyaphathisa abafundi ukuze nxa belikhangele bekwanise ukukhombela betsho ukuthi yisikhathi bani.

Isikolo sabantwana abancane. Kulendawo yokudlalela ukuze nxa bengafunda bebuye sebezodlala futhi. Kulemijingo, kulemitshelelo yokudlalela ukuze bazilibazise.

Umduli kambalisi lapho abhala khona yonke into ayifundisa abantwana besikolo. Nxa elolutho alufundisayo ubhala kulowo mduli. Lowo mduli uyaphinda ucitsheke nxa esefuna ukubhala olunye ulutho.

Isikolo lapho okufundela abantwana abasakhulayo. Sikhulu isikolo ukuze abantwana bonke bekwanise ukuthola indawo yokufunda njalo sipendwe okuhambelana lama uniform ayabe egqokwe ngabantwana

Isikolo lapho okufunda khona abantwana abangabe beleminyaka engaphansi kwamatshumi lantathu bayabe befunda izinto ezuhlukahlukeneyo njalo bedlala ngesikhathi sonaleso ukuze bebekwazi ukudlala lokufunda konke kubambisene.

Umduli owafakwe iphepha elitshengisa izinto ezehlukeneyo ezifana lendlu isihlahla ithebuli kufakelwe abantwana besikolo ukuze bebekwazi ukubala okusephepheni ngamunye ngamunye

Upopayi uyatshengisela ukuthi yindawo okufundwa abantwana abancane abangabe bengaphansi kwemnyaka emhlanu. Abasabuya ukuzodlala ikakhulu, kulokufunda esikolo.

Ibhakani elibhalelwe izivakatshi labafundi ukuze bebekwazi ukuthi yindawo ethatha abantu abanjani. Libhaliwe ukuthi liyathatha abantwana abancane kakhulu beselithatha futhi njalo abangathi bakhulakhulile.

Indawo evulekileyo esikolo sabantwana lapho abathola khona ithuba lokwenza imdlalo ehlukeneyo efana lokugijima leminye imidlalo ehlukeneyo ukuze babone ithalenti lomntwana elingaphandle kwamabhuku.

Abantwana besikolo abakhanya bezimisele bebhala umhloliso munye ngamunye kukhanya ukhangelane legwaliba lakhe ephethe usiba lwakhe olokubhala kuyakhanya ukuthi bengaba be lomhloliso abawubhalayo

Isikolo lapho okufundela imisebenzi yezandla abafundi basebenzisa izandla zabo ukwenza izinto ezehlukeneyo ukuluka amakhanda, ukulungisa inzipho zabantu leminye imisebenzi yezandla ehlukahlukeneyo.

Abafundi abasezingeni eliqeqetshileyo kwezokupheka. Abatshengisanayo ekuphekeni omunye simbona ebamba ukudla okukhanyayo ukuthi baphakathi kokufunda mayelana ngokupheka ukudla.

Umfundi ofundela imisebenzi yezandla, uyakhanya esithombeni ukuthi uyakha. Ufundela ukuthi abe ngumntu oyakha izindlu lokunye okuhlukeneyo khanya kuyafundiswa esikolo imisebenzi yezandla

Abafundi abafundela ukupheka abayabe befundiswa ukupheka ukudla okwakha imizimba okumnandi; ukuthi nxa besibalezifiso zokuziyenzela ama-business abo, bengathwali nzima ukupheka.

Abantwana besikolo abafunda imisebenzi yezandla abanye balungisa inwele abanye balungisa inzipho zenyawo bayenza imisebenzi yezandla etshiyatshiyeneyo ukuze phambilini ekwanise ukuzisebenza.

Abafundi betshengiswa ngobafundisayo ukusebenzisa izisetshenziswa zomculo ukuthi bayisebenzisa njani nxa omunye ehlabela labo betshaya izisetshenziswa eceleni.

Abantwana besikolo abahlanganiswe ndawonye ukuze bethole isikhathi sokusonta, abantwana laba bakhanya esikolo sabo yisikolo seroman catholic. Kukhanya ngumfundisi ohlezi phambili.

Indawo yabantwana besikolo yokubalela ehlezi ithule njalo elamabhuku atshiye tshiyeneyo okokuthi umntwana uyangena athathe ibhuku alifunayo alibale aphinde alibisele njalo. Indawo le ngeyabantwana abafuna ukubala endaweni ethuleyo.

Abantwana beskolo bahlaliswe ndawonye. Kumi umbalisi, uyabancedisa, uyabafundisa. Kukhanya kukhona omunye osukume wama, ophendula mhlawumbe umbuzo obuzwe ngumbalisi, echasisela abanye abahleziyo.

Emfanekisweni lo sibonisa abantwana abasakhulayo abafundayo babhala umhloliso omunye lomunye uphethe usiba lwakhe babhalela umhloliso wabo phezulu kwamatafula

Amabhasi esikolo asetshenziswa ukuthwala abantwana ikakhulu nxa kulemidlalo eyenziwayo lanxa besiyavakatsha kwezinye indawo ukuze befunde. Bayathwalwa ngamabhasi la.

Umbalisi umi phambi kwabafundi uyabhala emdulini. Wenzela ukuthi abafundi bazwisise ukuthi ufundisa ngani njalo lokuthi bekwanise ukubhala engwalweni zabo lokhu okubhalwa ngumbalisi emdulwini .

Amantombazane engabe ephezuku kweminyaka elitshumi lantathu atshengisela ukuthi bayafunda lokuthi ngabantwana abahambayo esikolo njengoba begqokile imfanelo zabo okumele bezigqoke nxa besiya esikolo.

Umduli wesikolo wokubhala osetshenziswa ngumbalisi nxa efundisa abafundi kubhaliwe inombolo okutshengisela ukuthi umbalisi obhale lapha ngofundisa inombolo ukuthi abhale uyabe esenzela ukuthi abafundi bezwisise.

Umbalisi obhodayo enika abafundi amaphepha omhloliso. Ngendlela abafundi abahlezi ngayo kuyatshengisela ukuthi baphakathi komhloliso. Munye ngamunye uhlezi esitulweni sakhe phambili kwakhe kuletafula yakhe.

Abantwana besikolo abakhanyayo ukuthi basendleleni eya eskolo bathwele izikhwama zabo bagqokile njalo impahla zabo zesikolo ezilembala efananayo okutshengisa ukuthi bafunda esikolo esisodwa.

abantwana besikolo abadlala ibhola abehle beqale ukudlala ibhola besase sikolo kulomuntu obancedisayo ukuthi ebebkwazi ukuthi ibhola balidlala njani

Abafundi beskolo abakhanya behlezi bevula ingwalo zabo bayakhanya ukuthi baphakathi kwesikhathi sokufunda. Bavula ingwalo zabo ngoba betsheliwe ngumbalisi ukuthi sokuyi sikhathi sokwenza lokhu.

Abafundi besikolo bame phambi kwegedi lesikolo okutshengisela ukuthi sebengena esikolo beqale izifundo zabo, isikolo phezulu kwaso sibhaliwe ibizo lesikolo.

Abantwana besikolo abangabe beleminyaka ephezu kwetshumi lantathu kusiyacina kutshumi lasitshiyagalombili, abafundiswa into ezitshiyeneyo, ezehlukeneyo, ukuze nxa sebekhulile bakwanise ukuzikhethela ukuthi bafuna ukwenza umsebenzi wani

Umduli wokubhalela osetshenziswa ngumbalisi nxa befundisa abafundi. Uyabe ebhala esenzela ukuthi lokhu akufundisayo abafundi bakuzwisise ngokuthi akubhale kulowomduli.

Umduli osetshenziswa ngababalisi ukuze bebhalele abafundi into abayabe bebafundisa ngazo. Umduli lowo uyabancenda ukuze abafundi bekwanise ukusala belandelela bezwisisa ukuthi umbalisi ufundisa ngani.

Ibhakane lesikolo eliyamukelayo abafundi liphinde lamukele lezivakatshi. ibhakane leli nxa abafundi belibona lezivakatshi bahle bebekwazi ukuthi leso yisikolo.

Abantwana besikolo ababuthanisiweyo ukuze besonte .Kuyabonakala ukuthi isonto leli abathaniselwe lona yisonto le Roma. Kukhanya ngesiphambano esiphambili njalo langendlela umfundisi agqoke ngayo.

Abafundi abahleziyo baqoqeka belalele umbalisi efundisa. Umbalisi uyabafundisa aphinde abhale futhi njalo emdulini, ukuze lokho akukhulumayo abafundi bakuzwisise nxa sebekubona sekubhaliwe.

Umduli utshengisela ukuthi kulombalisi ofundisa inombolo. Ofundisa abantwana besikolo. Kubhaliwe yonkinto ayaifundisayo mayelana lenombolo lezi. Yimibuzo yodwa. Ufun' ukuthi athole impendulo evelela kubafundi.

Abafundi abasebenzisa ubuchwepheshi osebukhona kulezi insuku ukuze bekwanise ukuthi nxa umbalisi efundisa labo bebebhala. Akusela sizatho sokuthi bebebesebenzisa amagwaliba njengakudala.

Umfundi oyintombazana okhanyayo ukuthi uhlala esikolo. Kulemibheda lapha ahlala khona. Umfundi lowu ngothi nxa etshayisa esikolo ebuye endaweni leyi.

Indawo yokulala yabafundi abayabe bevele behlala esikolo, abafundi laba yilabo abathi nxa izikolo zivaliwe bebuyele emakhaya kodwa nxa zivuliwe bayabe behlala khonapho esikolo belala emibhedeni le.

Umbalisi ume phambi kwabafundi. Kuyakhanya ukuthi kukhona abafundisa khona. Kuyakhanya ukuthi ucele laba abafundi bebuye phambili bezokuba yizibonakaliso khona ezakwanisa ukuchasisa lokhu akufundisa abafundi abahlezi phansi.

Ababalisi abecollege bahlanganisiwe, bahlanganisiwe babandawonye abafundisa abantwana asebeqedile eSecondary asebesecollege befundela izinto ezitshiyeneyo.

Indawo yabafundi yokulala nxa sebetshayisile esikolo iyakhanya ngemibheda embili ekhanyayo ukuthi abafundi bayabe besebenzisa indawo eyodwa ukuthi balale besebefaka imibheda emibili.

Imbheda esetshenziswa ngabantwana abase university leyombheda iyabihlanganisiwe okokuthi abantwana ababili bayakwanisa omunye elale kophansi omunye elale kophezulu. Iyabancedisa imbheda leyi abantwana abahlala ezikolo.

Indawo lapho abafundi abafundela imsebenzi eyehluyahlukeneyo abafundela khona. Kulamabhakani amabili abhalwe no parking. Lawo mabhakane aqondisa izivakatshi ukuthi bengapaki imota zabo kulezindawo

Imibheda etshengiselayo ukuthi yindawo elala umfundi osemangweni lokuqeqesha izifundo zakhe esezisa kwelinye izinga eliphezulu. Isikhathi esinengi abafundi bayadinga indawo ezincane lemibheda emncane abazabe belala kuyo baze baqede izifundo zabo.

Indawo yokuhlala yabafundi abase university abayabe bengahlali ngakibo. Inengi labantwana yababe bevela endaweni ezikatshana, bafika behlala esikolo bephiwe imbheda.

Indawo yokufundela lapho abafundi abafundela imisebenzi ehlukahlukeneyo. Kuyabekukhona abafunda ngezimota abafunda ngamagetsi lokunye okuhlukahlukeneyo bahlangana kuley' indawo.

Indawo yokufundela yabafundi abafuna ukuqeqetsha ngezemfundo, abafundela imisebenzi ehlukahlukeneyo ukuthi nxa sebedinga umsebenzi besebenzise amasethifikhethi abo abayabewatholile kuleyo indawo.

Indawo yokufundela yabasakhulayo lapho abafunda khona befundela imisebenzi abafisa ukuyiyenza nxa sebethole ithuba lokusebenza kulabomongikazi kulabodokotela kanye lokunye okwehlukeneyo

Isikolo lapho okufunda abasakhulayo asebeqeqetshile ezifundweni asebafundela imisebenzi ehlukahlukeneyo. Abanye bafuna ukuba ngodokotela, abanye bafuna ukuba ngomakanika khanye lokunye okuhlukahlukeneyo

Amatafula lezitulo okuhlalela abantwana besikolo abafundela imisebenzi ehlukahlukeneyo. Amatafula lawa bayabe bewasebenzisa ukufakela ingwalo zabo. Lezitulo lezi bahlala kibo nxa sekuyisikhathi sokuthi bafunde.

Lapho abafundi abafundela imisebenzi ehlukahlukeneyo abafunda khona ukuze nxa sebesiya dinga imisebenzi bekwanise ukudinga imisebenzi ehambelana lalokho abayabe bekufundele. Indawo lezi ziyandise ukuhanjwa ngabantu abaqede u form 4.

Iqembu lamajaha lamantombazana aseqeqetshile ngezemfundo bahlangene ndawonye phambi kwabo kulabanye babo abafùnda ndawonye labo abahlabelelayo belenzela usuku olimnandi ndawonye.

Amasinki asesambuzini awokugeza izandla asetshenziswa ngabantwana besikolo ukuze nxa bephuma esambuzini baqonde khona behlanze izandla zabo ukukhipha ingcekeza.

Ibhakane elincane elitholakala eskolo saba fundi. Ukuze lincedise izivakatshi labafundi. Ukuthi bebone amakamelo lapho okufundelwa khona. Nxa kukhonjelwe so, inengi labantu abalahleki.